Ah Kula da dabbobi yana da matuƙar mahimmanci da ya kamata a ce a kodayaushe ana yin shi sabidda in ba a kula da lafiyansu babu yanda za ayi su girma yanda ya kamata har su tashi su girma sui girma yanda ya kamata har in ko ana kula da lafiyan dabbobi to za su tahi za sui girma za sui girma yanda ya kamata za su sami lafiya wajen kamar in kana kula da su suna da lafiya sosai ko siyarwa ka je yi za a fi siyen su da daraja in yankawa za a yi za a yanka su namansu zai fi naman su zai zamana da kyau da tsafta da lafiya, to amma kwa in ba kula da in ba ka kula da lafiyansu, ba ka inganta lafiyansu babu yanda za a yi su saki jiki sui girma sosai yanda ya kamata kuma namansu ba kowa zai iya siyan shi ba, ba zai yi daraja ba. to amma in kana kula da shi kuwa in kana inganta lafiyanshi ta gurin yi musu allurori na magunguna da basu ingantaccen abinci da suke ci da kula da dai lafiyansu da dukkanin abubuwa to gaskiya kaman shanu in kana mishi wannan in za ka samu yayi girma ya girma sosai ko siyar da shi za ai ka je za kai za a siye shi da kuɗi mai yawa. in yanka shi a kai za a samu namashi da inganci namanshi da yawa naman shi zai zo da inganci kuma da yawa sosai za a fi sha'awan siyen shi sabidda da an ganshi an san na mai lafiya ne. Saɓanin ko in ba ka kula da lafiyanshi a namashi in an yanka za ka ga yai wani iri haka. Duk ga dai ga shi nan alaman na marar lafiya ne. to sabidda haka mutane ma ba za su siye shi ba. Gaskiya yana da kyau mu riƙa inganta lafiyan dabbobinmu a mu nan Najeriya da ma ko'ina.

A manoma suna gudanar da kiwonsu a Najeriya a cikin mabambantan jinsi da dama da kuma na samun fahinta a tsakani sosai sabidda tsakanin manomi da makiyayi akwai alaƙa mai mai ƙarfin gaske wanda yake shi manomi idan ya noma a gona in an noma amfanin gona to masu kiwon shanu dabbobi sukan za su je wannan gona, za su tambaya wannan harawa na masara haka ko dawa ko gero, za ka tadda za wani mano in ma wani mai masu kiwon shanu za su siya za su siya sai su ba manomi kuɗi sai su sa shanunsu a cikin wannan guri su ci wannan harawa wani manomin ma zai iya bar musu kyauta sabidda shi ma ka ga in yana buƙatan taki taki za wasu sukan kira masu shanu musamman su riƙa sa shanu a gonansu sabidda suna yin kashi wanna kashin kuma taki ne su kuma za su je in da suke za su ɗiba ko ta gani akwai kyakkyawan a alaƙa a tsakani. wanda kuma yana matuƙar ana taimakekeniyar juna sosai a tsakani to gaskiya akwai fahimta akwai zaman fahimta da alaƙa mai ƙarfi tsakanin manomi da makiyayi saboda ta kowane fanni kowa na taimakon kowa ana taimakekeniyar juna a to yana da kyau mu tsaya mu kyautata alaƙan, mutane su riƙa kyautata alaƙansu tsakanin manomi da makiyayi abu ne mai kyau wanda bai kamata ba a riƙa samun, a ji su suna faɗa ko wani ko wani sa'insa ba. sabidda ɗanjuma da ɗanjummai ne ake kiransu. to yana da kyau a tsaya a riƙa fahimtar juna, a tsakani sosai sosan gaske.

Tsarin kiwo tsakanin makiyayi makiyayi a Najeriya akwai gaskiya tsari ma mabanbanta da yawa shi tsarin kiwo na makiyayi tsari ne wanda yake yana kiwo ne kaman kaman masu killame wanda yake yana killace dabbobinshi a gida ne yana killace dabbobinshi a gida ba ya barin su suna fita yawa haka ko yana zuwa da su cikin gona hanyar gonakin mutane ko kuma dauji a'a shi suna ije su ne a gida. zai je zai siyo musu dussa ya ba su za a riƙa siyar musu ciyawa ko ko a je gona a yanko musu ciyawa duk a zo ana ba su su ci sakamonkon sa sa shi kuma maki ya ba kamar yan da shi makiyayi makiyayi kaman shi ban tsakanin shi da makiyayi da makiyaya wanda su kuma suna fita da dabbobinsu dauji ne za su je za suna fita da dabbobinsu dauji ne suna cin ciyawa a dauji da sauran da sauransu dai wanda yake kodayaushe su suna fita da dabbobinsu zwa kiwo zuwa gurare, kamar a mu a nan Najeriya sai ka ga na ƴan ƴan ƴan ƴan ƴan mutanen sakkwato sun shiga cikin zamfara ko sun shigo cikin kaduna na kaduna sun shiga haka suke ta yawo da ina da ina za su ta shiga a cikin saƙuna da lan na Najeriya suna kiwon dabbobinsu. ko ta ina a Najeriya za ka same su suna shiga daujika suna kiwonsu saɓanin shi kuwa makiyayi shi ko ba ba ya irin wannan yawo. To banbancin banbanci su ke nan ta fuskan banbancin kenan ta fuskan kiwo a ƙasanmu Najeriya.

Samar da abinci da ruwa a yana tasiri sosai wajen haihuwan dabbobi a Najeriya. A kamar shi abinci in dai in dabbobi ba sa ba su samun ingantaccen abinci ka ga bayanda za a yi su su su su su girma yanda ya kamata har su haihu. in har ba a ma ba dabbobi abinci mutuwa ma za su yi sabidda in dai ba sa amun abinci suna ci, to za su ba za sui ƙiba ba, za sui rama za sui kaga daga nan ma za su kamu da ciwo ko a yanka su. haka nan ruwa in har ba sa samun ruwan da suke sha, to gaskiya shi ma yana da matuƙar illa sosai zai yi masu zai yi ma dabbobi illa har ya iya yin sanadiyyar mutuwansu ma. Har yai sanadiyyar mutuwansu ma rashin ruwa. To gaskiya samar da ruwa da abinci yana da yana matuƙar tasiri sosai wajen inganta lafyar dabbobi wajen inganta lafiyar shanayenmu a nan Najeriya. Wajen inganta lafiyansu sosai wajen za su tashi za sui girma, za su riƙa hayayyafa za su riƙa hayayyafa sakamakon in ba su samun ingantaccen abinci da ruwa kuwa ka ga zai zama kodayaushe suna rama suna rama har ya zo su kamu da wani cuta su mutu. To amma in suna samun ingantaccen abinci kuwa da ruwa. za su riƙa ƙiba za su girma sosai za sui hayayyafa ka ga za su hayayyafa su ƙara yawa su ƙara yawa sosai Yana da kyau mutane masu kiwon dabbobi shanaye da dai sauran dabbobi su kula sosai wajen samar masu da ingantaccen abinci da kuma wajen samar masu da ingantaccen abinci da ruwa.

Ah akwai ayyuka na ƙetare da dama, ake amfani da su wajen haɓaka kiwon shanunmu wajen kiwon shanu a yankunanmu. Akwai abubuwa da dama ga su nan kamar ta fuskan amfani da namansu a ana amfani da naman shanu sosai a ƙetare sosan gaske saboda za ka ga daga nan yankunamum daga yankunan mu ana odan shanaye a zuba su a mota a tafi ƙetare a da ana tafiya da su ƙetare in aka je da su za su yanka suna za a yanka ana amfani da wa'innan wannan nama nama na shanu sannan kuma suna ana amfani da kaman ta fuskan madara ka ga ana yin ana tatsar nonon shanu ana yin madara da shi ana yougurt da shi ka ga ma wannan ayyukane wanda yake yana inganta kiwon shanaye a yankunanmu za su zo za a riƙa tatsar wannan nono ana fita da shi ana fita da shi ƙetare suna sarrafa shi suna suna yin yougurt madara da sauran abubuwa da dama da she to ka ga dai wa'innan abubuwa ne dai da suke da suke da ake amfani da su a ƙetare kuma duk daga cikinnmu hanunmu ake shanayen dake ana samun su a cikin shanayen dake cikin yankunan mu cikin yankunanmu sai a riƙa masu da shi ƙetare suna yin wa'innan abubuwa da shi suna sassarrafa shi suna sarrafa shi akwai kuma abubbuwa da dama duk ga su nan wanda duka duk suna ana amfani da su a ƙetare sosai.

A fa'idojin amfanin da wa'innan abubuwa na software da recording a gonakin kaji da noma a akwai fa'idoji sosai ta fuskan kula da kula da ingancin wa'innan ka ji ko kula da lafiyarsu yanzu kama a cikin gonaki a gidajen kaji an sa wa'innan abubuwa misali idan kaji suna fama da matsalan wani ciwo wannan abu da aka sa zai iya zai iya bayyana irin suna fama da wani cuta da sauransu, zai kuma iya bayyana za a zai iya za a iya amfani da kayyayyakin software da da wajan ga wajen a ya ai ga kalar maganin da ya kamata ayi amfani da shi ga shi kalan maga irin cutar da suke fama da shi to sabida haka ga kalar maganin da yakamata ayi amfani da ai amfani da shi to gaskiya suna da fa'idoji sosai ga su nan wajen wajen security kula wajen yada za kuma akwai abubuwa nasu na software ga su nan wanda ake amfani da su wajen surity wajen kula da tsaron kaji ko gonaki duk wanda ya zo ko irin ɓarawo ne ya zo sata ko wani abu zai bayyana shi. zai ɗauki bidiyonshi ko zai yi recording ɗin maganganun da yai a wurin da sauransu haka nan a gona ma duk ana amfani da irin wa'innan abu shi ma don gadin gona shin wanene ya shigo me ya shigo ya yi wane irin abu ya yi shin ɓanna ya yi a gurin ko ka ga duk wannan abu duk zai ana amfani da shi sosai kuma abu ne wanda yake na ci gaba zai bayyana duk irin abin da mutum ya zo yayi a wannan cikin gidan kaji ne ko ko gona ko gona to ka ga wannan abu ne me matuƙar muhimmanci gurin kula da wa'innan

wayar hannu na taka muhimmin rawa sosai wajen wajen kula da aikin kiwon kaji a wajen kula da aikin kiwon kaji a cikin Legas a Abuja sosai a ka ga wayar hannu za ka iya za ka yi recording za kai recording na za ka ɗauki video kai recording na kajinka ga su ga girmasu da sauransu za ka ga za a zo in za a siyar za ka hau social media za ka sa za mutane za su hau social media za su gani to a daga nan ka ga in mutane suka gani in kana so za ka siyar ne za ataso a zo inda kake za azo a siya za a wannan haka nan kamar in kaji ne masu yin ƙwai in suna in ƙwai ne za kai recording kai video a wayarka a wayanka na wannan ƙwai za ka buɗa safi a social media kana tallata wannan kana tallata wannan ƙwai naka da tallata wannan gidan kaji naka irin abubuwan da ake gudanarwa a wannan wuri wayar hannu yana da matuƙar muhimmanci wajen tallata abubuwa da sauransu sakamakon ba sai ka je kana yawo ina da kaji ko kaza midan da gidan kaji suna ƙwai a in kana da wayar hannu za ka buɗe page haka a social media za kai recording za kai video za ka shiga social media za ka watsa har inda zai shiga koina zai bi gurare za a dinga gani to ka ga abu ne wanda mai mahimmanci kuma abu ne na ci gaba wanda wayar hannu take kawowa a take bayarwa a garin Legas da Abuja ba ma iya nan ba har sauran garuruwa ma duka duka yana ba da gudunmuwa sosai wajen gudanarda irin waɗannan ayyuka sosan gaske.

A ƙalubalen da manoman kaji suke fuskanta a yankin kudu maso gabashin Najeriya gaskiya suna fuskantar ƙalubale da dama ta fuskan bayyana kalan allurori da girman yanayin yanda suke ake amfani da su to abubuwan ƙalubalen da suke fuskanta shi ne wasu za ka ga ana wayar da kansu akan yi ma yima wa e kajinsu ko tsintsayensu allurori amma wasu ba sa yi ba sama kula da wannan abu kuma wanda wannan abu a yanzu shi ne abu ne mai matuƙar muhimmanci yana saboda yana shi ne abida yake wanda yana sa in kana in ana masu wannan allurorin riga kafin zai ƙara masa lafiya zai sa su su girma zai sa su su riƙa cin abinci da dai sauran abubuwan da dama to gaskiya ƙalubalen da suke fuskanta shi ne ba ma a tsayawa a riƙa sauraransu na bayanan da suke yi ba a tsaya wa a riƙa sauraransu irin bayanai da bayyana kalolin allurorin da ya kamata a ke bayyanawa wanda ya kamata su yi musu da wanda bai kamata a yi ba ai wanda in suna in suna in suna matakin girma kaza ga wanda ya kamata ta a yi in suna matakin girma kaza ga wanda ya kamata a to ba su tsayawa duk su saurari irin wanna bayanin wani kawai saidai duk wane irin allura ya samu na riga kafi ya je yai ma to kaga daga nan in kaje kai musu wanda bai kamata ba sai su samu matsala su mutu ko su tsumbure to gaskiya mutane ya kamata mutanen yankin kudu maso gabashi ya na mu na Najeriya ya kamata su riƙa tsayawa suna sauraran suna sauraron bayanai daga ire iren allurorin riga kafi dan don samun ci gaba a wannan har ta kiwon kaji.

Gaskiyar yanayi yana a ba da abubuwa sosai wajen kula da kiyaye da kiyaye inganci da lafiyar kaji a sassan Arewacin Najeriya. kaman lokacin da ake zafi lokacin zafin rana ka ga lokacine wanda yake gaskiya ana samunmatsala sosai da kaji sabidda wannan zafin rana zafin rana da ake samu in ka sa kaji ka kai sa su a in da ba a samun iska, ko babu isaka to gaskiya suna samun matsala sosai suna mutuwa sosai saboda wannan zafin da yake damunsu. gurin kiyayewa ya kasance inda za ka sa su akwai wunduna na shan iska akwai wundunan shan iska a wurin kuma kodayaushe ya kasance yana cikin ƙofa ƙofa a buɗe sannan akwai yanayi na sanyi shi ma yanayi na sanyi yanayi ne da yana yana yana ba su matsala sosai to ka ga yanayi na sanyi shi ma yana ba su matsala sosai wanda ya kamata kuma a ce mutum ya tsaya sosai lokacin sanyi za ka tadda su suna tattaƙunewa to wurin kiyayewa shi ma za ka ga akan aka samar musu da ɗan ru ana sa rushi sabidda a ɗakin su su riƙa jin ɗumi, sannan za ka tottoshe wunduna in da iska ba zai riƙa shiga ba yana hura su suna irin wannan sanyi ana kuma sa musu rushi suna shan ɗumi suna shan ɗumi haka kodayaushe to shi wannan zai taimaka wajen kiyaye kamuwarsu da ko shiga wani yanayi haka lokacin damina shima shi ma lokacin damina ana iya samun matsala da su sosai

Tsarin adana kaji zai taimaka wajen wajen kare wajen kare cututtuka da wajen kare cututtuka da sauransu a yankuna sosan gaske. sabidda Adana su a yakasance suna ɗaki kodayaushe to ka ga zai kasance suna ɗaki ana kula da su ana ba su abinci ana ba su abinci ana basu magunguna to ka ga zai kasance ba sa fita ba suna yawo a cikin al'umma ko a ce gidajen kaji gidan kaji yana cikin mutane to kaga gaskiya wannan ya kasance a ce suna a wajen gari ne inda babu al'umma in ma a gidan kajin ne ya kasance yana baya ba in dayke al'umma suna zaune ba sabidda gudun gudun akamuwa da cututtuka in suna cikin al'umma cikin mutane ka ga kamar wannan warin kashinsu duka yana iya haifar ma al'umma da cututtuka sosan gaske. yana haifar zai iya haifar ma al'umma cututtuka a sosai saosan gaske to kuma ka ga in in mutum ɗaya a ce ya kamu sai kaga duk cikin wannan al'ummar da ke wanna yankin sun kamu da cutuka to ka ga abu ne wanda ya kamata a gaskiya a kiyaye shi adana waɗannan kaji a ɗaki a ɗaki ko a a gidan kajin ne ma ya kasance ba yana cikin mutane ba gaskiya yana da kyau sosai yana zai kuma yana kuma taimakawa wajen kare kamuwa da cututtuka a cikin mutanen wannan yankin al'umma sosai da ya kamata a kiyaye sosai wajen wajen wajen adana kaji don gujewa don kada su riƙa yawo a cikin mutane don guje ma kamuwa da cututtuka.

Hanyoyi masu sauƙi don bayyana don bai don gudanar da adana abinci da ruwa a gidajen kaji da gonaki akwai hanyoyi da dama da yakamata a ce ana yi kamar wajen kula da ya kasance kodayaushe ana aje abinci a wannan gida a samu store in an samu store kodayaushe a ije abinci mai yawan gaske wanda wannan kaji za su dave suna cin shi suna ci sosai haka nan haka nan kuma za a ijiye abinci sosai don gudun ya karya ƙare ko a sami wani matsala ko tangarɗa wajen yankewar abincin haka nan ta fannin ruwa akwai abubuwan da ya kamata a yi don adana ruwa da samun ruwa irin wa'innan yankuna shi ne a sa gurin za a haƙa borhole borehole in an haƙa a haƙa borehaloe borehole sannan ai waring na haɗa shi da ake yi a ja tankin a sa sama to wannan abu zai matuƙar taimakawa sosai wajen adana ruwa sosai a wannan gidajen kaji da irin wa'innan yankuna haka nan shi ya kasance in ba a haƙa borehole-borehole ba a haƙa rijiya a haƙa rijiyoyi ya zamana an haƙa su da zurfi an samu ruwa sosai sai an ga an samu ruwa sosai sai a batta to ka ga in aka haƙa rijiya ita ma wannan rijiya za ta riƙa tsatso da ruwa za ta riƙa adana ruwa wanda za riƙa amfani da shi a cikin wannan wannan gidajen kaji da gonaki to bacin su akwai abubuwa da dama da ya kamata a riƙa yi wanda duk za su taimaka sosai wajen adana wa'innan ruwa wajen ruwa a waɗannan gonaki.

Akwai ƙalubale da dama a yankunan da abun Najeriya da masu kiwon kaji akwai ƙalubale ta fuskar ta fuskan ambaliyar ruwa ka ga idan mutum na gaɓan teku a iya zuwa don ta ɓalle ya zo ya shanya wannangidan kaji wannan gonan gidan kaji ko ambaliya na lokacin damina ruwa yai yawa yaka iya zuwa ya shanye wannan wuri to gaskiya ya kamata masu kiwon noman kaji su guji zuwa irin wannan wurare don yin wannan gidan kaji su guji zuwa irin wa'innan wurare sosai don guje ma faɗawa ire-iren haɗarin da ke tattare da wannan wuri gaskiya kuma daga cikin ƙalubalen akwai ambaliyar ruwa da ɓallewar dam in ya zo zai iya shanye wannan wuri ya sahanye wannan gidan gonan kaji kaga duk wannan kajin za su mutu za su bi ruwa to gujema faɗawa wannann ƙalubalen shi ne mutum ya guji zuwa kusa da wannan gaɓan teku don yin wannan gidan gonan kaji da ƙaurace ma zuwa irin guraren da ya je in da yake da gaɓan wa'innan teku ba ya samu guri sai yai abinshi. Gaskiya shi ne yana daga cikin hanyoyin guje ma wannan ƙalubale muguji zuwa wannan gaɓan teku don yin wa'in waɗannan don yin gidan gonan kaji a gaɓan wa'innan teku mu je inda yake ba gaɓan teku ba tsaunaka mu je mu yi, sai mutum ya je ya yi wannnan gidan kaji nasa. gaskiya yana da cikin gurin yana daga cikin cikin mafita don guje wa shiga irin wannan ƙalubale da ake fuskanta a gefen gaɓan teku.

Tsarin adana kaji zai taimaka sosai wajen tsarin adana kaji zai taimaka sosai wajen inganta lafiyan kaji da kuma guje ma kamuwa da cututtuka ga kajin dama kuma al'umman da suke rayuwa a cikinsu. gaskiya adana kaji yana da muhimmanci sosai wajen guje ma kamuwa da cututtuka na kajin da ma mutane misali idan kaji suna yawo a cikin mutane zaka ga suna sakin kashi a cikin mutane a ko'ina ko'ina za su tsaya za su saki kashi to ka ga wannan kashi a ko'ina zai kasncewa zai iya zama illa ga mutane ba su sani ba. Wani ƙila ya ije abincin da ake ci a ake ci a gida ko ruwa sai wannan kaza su zo sui kashi a ciki ba ka sani ba sai ka zo ka ɗauki wannan abinci ko ruwa ka je ka yi amfani da shi to kaga mutum zai iya kamuwa da wani cutan da bai sani ba. Da bai sani ba to amma in an adana su ne a cikin ɗaki suna killace ka ga a cikin ɗaki za sui wannan kashin ba tare da a gurin a bai nar a cikin mutane a cikin mutane ba haka nan su akansu kajn killace su a gu ɗaya ana ba su abinci da ruwa ana ba su magunguna zai ba su kariya wajen kamuwa da wasu cututtukan sakamakon in suna yawo a cikin a cikin gida ko a cikin mutane. za su riƙa zuwa suna caccakar wani abu suci wancan su ci wancan su ci wancan ka ga za su iya zuwa su ci wani abu da zai iya musu illa, da zai musu illa su kamu da wata cuta ko su mutu to gaskiya killace ka killace kaji yana da muhimmanci sosai ya kamata ace duk mai kiwon kaji ya ksance yana killace su ne a gu ɗaya yana kula da su yana ba su abinci.

Gaskiya rawan da gwamnati ke takawa wajen inganata kiwon kaji a Najeriya shi ne akwai samarda abincin kaji akwai samar da abincin kaji da ake yi da samar da su kansu kajin masu inganci a cikin ƙasan baki ɗaya. A gaskiya to kuma yana dag cikin rawar da gwamnati ke takawa dan shi ne ba da Tallafi sosai ga harkar noma da kiwo da take yi da ake ba ma al'umma to muna kira ga kuma yakamata su kuma al'umma wanna tallafi da a ke ba su don yin noma da kiwo mutum ya tsaya ya jajirce ya yi abin da yakamata ya yi da shi shi ne ko kiwon wannan ka ji ya tsaya yai kiwon wannan kaji sabidda kiwo abu ne mai muhimmanci a bu ne da yana kawo ma yana haɓaka tattalin arziƙi a cikin al'umma da ma ƙasa baki ɗaya to gaskiya ya kamata mutane su tsaya tsayin daka wajen ganin sun inganta harkan kiwon kaji kiwon kaji sosai sannan kuma gwamnati ta na ta daɗa dagewa wajen samar da ingantaccen abincin kaji ingantaccen abincin kaji a cikin ƙasanmu ƙasa ƙasa sosai wanda za a kaji za su a riƙa kaji za su ci mai inganci ana samun kajin sosai sabidda in ba abincin mai inganci ka ga ba yanda za ai kiwon ya yiwu za ka ka ga kajin ana kiwon ba su girma ba sa samun ingantaccen ba sa samun ingantaccen abinci amma in da ingantaccen abinci kuwa za su girma yanda ya kamata sosai to shi ka ga zai daɗa ƙarfafawa mutane guiwa wajen yin wannan kiwon kaji to gaskiya gwamnati tan ƙoƙari a Najeriya sosai wajen samar da bincin kaji da bada tallafi don yin kiwo

A dama da ƙalubale ga manoman ƙwaƙwa a Najeriya shi ne gaskiya akwai ƙwalubalen sosan gaske ɗaya daga cikin ƙalubalen shi ne akwai rashin ƙyanƙyasa da wannan ƙwaƙwa ba sa yi idan da suna in sukai ƙwai suna ƙyanƙyasa ka ga za a za ri ƙa samun mutum in sukai kwansu mutum a gida za a ƙyanƙyashe. to sakamakon ba sa ƙyanƙyasa wasu za ka ga in sukai ƙwan in dai ƙwaƙwa sukai ƙwaai sai dai a sama kaji su ƙyanƙyashe ko a kais hi ƙyanƙyasan inji. To ka ga wani bai da kajin da zai sa mawa su ƙyanƙyashe. wani kuma bai da daman da zai kai wareun ƙyanƙyasa na inji a mai ƙyanƙyansa. gaskiya yana daga cikin ƙalubale yana daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta gurin kiwon, kiwon ƙwaƙwa sannan ta fuskan ta fuskan cewa kuma akwai akwai ka ga misali in sukai ƙwan in mutum yana kiwon kaji a gida zai ɗauki wannan ƙwai zai sama kazan na kaza za ta ƙyanƙyashe to ka ga wannan ci gaba ne a madadin sai ka ɗauka ka kai in da ake ƙyanƙyasa na inji an yi maka ƙyanƙyasa to sai ka sa wa kaza tai maka wannan ƙyanƙyasa ka ga shi ƙwaƙwa gaskiya ba kamar agwagwa ba ne da in tai ƙwai za ta ƙyanƙyashe abinta ko irinsu talo-talo ita gaskiya ƙwaƙwa ba ta ƙyanƙyasa sai dai kawai ta yi ƙwan sai dai ka ga a sama kaza ko akai shi inji in da ake ƙyanƙyasa ma inji sai a i ƙyanƙyasa. kuma ya kamata mutane su riƙa kiwon wannan ƙwaƙwa sosai sabidda yana daga cikin dabbobi suma wanda kuma kiwonsu yana da sauƙi sosai sosan gaske ya kamat mutane su riƙa kiwon shi sosai.

A gaskiya ta yanda za su samu albarkatu da inganta rayuwansu shi ne ta fusakan ta furkan idan mutum na kiwonsu da yawa idan ya kiwata su da yawa, suna yin ƙwai suna yi masa ƙwai zai riƙa ana saida wannan ƙwai za ka siyar ma masu za siyar da shi wasu za su zo za su siya za su sa ma kaza da ƙyanƙyashe musu, in kuma ka tara shi da yawa za ka kaisu wajen ma su ƙyanƙyasa na in ji, in ka kai su gun masu kyankaysa na inji wannan masu ƙyanƙyasa za su siye su ƙyanƙyashe su zu su kuma su renesu su riƙa siyar da su to ka ga wannan wani dama ne gurin inganta wannan gurin inganta inganta wannan kiwon ƙwaƙwa da kuma samun kuɗaɗen shiga da don inganta wannan kiwo ta wannan ɓangare a madadin a ce ka tsaya saida ƙwan guda ɗaya ko biyu a in katara da yawa guda ashirin ne ko goma talatin ne kires ɗaya ko kires biyu uku sai ka kai wajen masu wannan ƙyanƙyasa na inji za su siya za su ba ka kuvin ka su kuma sai su ƙyanƙyashe su riƙa sai da waɗannan ƙwaƙwata to gaskiya mutane ba sa son kiwomn wannan abu sosai sabidda sun ban san me ya sa ba sa son kiwon shi sosai ba sun raina shi ne ko ko ya to gaskiya ya kamata mutane su dage su rƙa kiwon shi sosai sabidda ana samun ana samun ana samun alheri saodsai da wannan kiwo na shi. ka ga kuma in yana ƙwai abu ne wanda za a yanka za a ci namanshi duka. za ka yanka za a ci naman shi za a ci naman shi to ka ga gaskiya ya kamata munane su riƙa kiwon wannan ƙwaƙwa sosai sabidda kiwon shi yana da fa'ida sosai yana kawo ci gaba da haɓaka tattalin arziƙi sosai.

um ta yadda za'a sami daidaito gurin noman ƙwaƙwa shi ne ya kasance ana ana kiwonsu a killataccen guri a killataccen guri da yake ya kasance an killace sune a guri ana kula dasu sosai anaba su ingantaccen abinci um ana kuma basu magunguna akai-akai um duk akai-akai da kuma um ta hakane zasu samu ingantaccen lafiya da za kuma su girma yan da yakamata um sannan kuma um ta haka mutane yankin zasu zasu tsira daga kamuwa da wasu cututtuka da shiga wani yanayi na wani yanayi toh gaskiya yakamata mutane su tsaya su kula sosai um da inganta wannan kiwo wajen killace su da kula da lafiyansu wajen ganin basu riƙa fita suna irin kaga kashin su da zai iya zama cuta ga mutanen yanki so kaga ko in suna killacene a guri ɗaya basa kashi ako ina kaga um basa kashi ako ina toh kaga zai zai bada dama wajan um a samu wannan killace su zai bada dama wajen inganta wajen inganta ciwon su da kuma gujewa faɗawa wani yanayi na cututtuka da dai sauran su da sauran su gasussunan toh gaskiya yana da kyau mu gwada sosai mu kula sosai wajan wajan inganta yanayin kiwon kiwon su da kuma basu ingantaccen abinci da ba zai musu illa a jiki ba wanda zai sa su kamu da wani cutan da in an yanka an mutane sun ci naman suma yazo su kamu da wani cuta.

um wannan itatuwa yana bada yana taimakawa sosai wajan wajen kare zaizayan ƙasa a gaɓan tekuna da sauransu ta fuskan yawan dasa su yawan dasu sosai a guri yana! yana taimakawa wajen kare zaizayan ƙasa wajan kare zaizayan ƙasa toh sabida haka yakamata mutane su yawaita dasa wannan itatuwa sosai a cikin gari ne walau acikin gari ne a guraren gaɓar teku kune sosai dan gujewa dan yana taimakawa sosai wajen bada kariya ga zaizayan ƙasa haka nan kuma yawan dasa itatuwa wannan icce yana taimakawa wajan bada iska idan iska na kaɗawa wannan itace na kaɗawa yana bada ingan taccen iska da kuma kore wasu ƙwayoyin cututtuka da ko da kore wasu ƙwayoyin cututtuka um toh ya kamata mutane su yawaita dasa wannan itatuwa sosai ya kamata mutanan akwa mutanan kaman mutanan akwa-ibon delta da ibomsen su yawaita dasa waɗannan abubuwa sosai wajan gujewa dan yana taimakawa wajan wajan bada kariya ga zaizayan ƙasa ga zaizayan ƙasa um sosai um ya kasance suna dasa shi a koda yaushe kuma kada su bari ariƙa sassare shi sabida zaka ga in an dasa itatuwan ana zuwa a riƙa kuma sarewa ana toh ya kamata gaskiya su riƙa su daina bari ana ta sare waɗannan bishiya ya kasance koda an sare kafin a sare a shushshuka a daddasa waɗansu su futo tukunna sannan a sare waɗan su.

um Ah mutanen wannan yankin Plateau da Nasarawa aahh yanayin da zasu yi amfani dashi wajan inganta cigaba da samar da kyakkyawan yanayi shi ne um cigaba ta fuskan abunda zasu yi shi ne su hana saran waɗannan um itatuwa ga masu saran icce a daina sare su um a daina ya sare su sabida yanzu sai ka tadda an zo kawai an sare bishiyoyin guri ga baki ɗaya an sare bishiyoyi um yakamata su sanya doka a daina sare waɗannan um bishiyoyi a daina sare su ya kasance koda in sare guda ɗaya toh ya kasance an dasa guda biyu in an sare guda biyu ya kasance an dasa guda huɗu toh gaskiya wannan abun wannan in sukai irin wannan um toh zai inganta musu wannan zai bada dama um wajan gujewa fa wajen hana mutane wajen hana mutane yawan sare musu itatuwa um sannan kuma zai amfane su ta fuskan inganta kyakkyawan um yanayi a ciki a gurare da dama sabidda itatuwa yana yana taimakawa wajan bada um inga ingattaccen yanayin iska na yanayi mai kyau sabida in iska na kaɗawa a guri zaka ga yana kore wasu ƙwayoyin cututtuka cututtuka a gurare sosan gaske toh ka ga amfa.. ka ga da dasa waɗannan shukoki toh zai taimaka wajan inganta wannan wajan samar da wannan yanayi samar da wannan yanayi toh sabidda haka mutane um wannan yanki ya kamata su kula sosai wajan dasa waɗannan itatuwa da kula da su so

Daga cikin um ƙalubalen da ake fuskanta shi ne akwai ƙalubalen da ake fuskanta wajen haɗa daga cikin ƙalubalen da ake fuskanta wajen haɗa ƙwaƙwa da um da shukan rogo shi ne akwai ya ka iya mishi illa ta fuskan wasu abubbuwa haka da ba'a ka rasa ba toh daga cikin abinda za'a yi dan gujema wannan abin shi ne su kasance ba'a shuka shi a cikin wannan acikin wannan abu ya kasance ana samun gun da ake shuka shi daban haka nan ta fuskan a ta wasu yankunan a arewacin najeriya wannan shuka yana da fa'ida sosai yana da fa'ida sosai wajen shuka shi sabida ana zai zai bada kariya sosai wajan gujewa wajan wajan gujewa wajan wajan gujewa faɗawa yanayi na zaizayan ƙasa da sauran wasu abubuwa haka nan kuma zai taimaka wajen samar da ingattaccen iska a cikin wannan yankuna, toh sabida haka ya kamata mutane suyi ƙoƙari ya kamata mutanen wannan yanki sui ƙoƙari wajan ganin sun guje ma dikkanin shuka shi a inda acikin shukokinsu da zaka zai iya bawa ma waɗannan shukoki matsala um da kuma yawan dasa su dan um dan dan samun ingattaccen iskan yanayi da kuma ko kuma gujewa kamuwa da zaizayan ƙasa

Ah lokacin da yafi dacewa dan dasa itatuwa wannan itatuwa shi ne kamar lokacin damuna a lokacin damuna lokaci ne da ya dace a riƙa dasa wannan itatuwa haka nan lokaci lokacin kaka shima lokacin kaka, shima lokaci ne da ya dace ya kyautu a ce ana shuka wannan itatuwa itatuwa sosan gaske lokaci ne da ya dace a ce ana dasa wannan itatuwa sosai shima ya kasance a ce a wannan lokaci na damuna koda yaushe ana dasa shi koda yaushe ana um dasa shi toh gaskiya abune mai kyau a wa'innan yankuna su kula da dasa waɗannan itatuwa a koda yaushe dan um zai taimaka musu, so kaga lokacin damuna um lokaci ne da ake samu na tsatstsagewan idan ruwa ya, ruwan damuna ya sauka ruwan damuna ya sauka ana samu wannan um ruwa musamman in damuna takai tsakiya zaka samu ruwa ya jiƙa ƙasa toh ƙasa na yiy yin taushi toh dasa waɗannan itatuwa um dasa waɗannan itatuwa a lokaci zai taimaka wannan jijiyoyin bishiya tana um sa ɗan tso tana tsotse wannan ruwan guri zata riƙa janye shi zata riƙa taimaka mishi wajan su shanye wannan ruwa um dan gudun caɓewan guri da daddarewan um ƙasa a wannan lokaci um toh yana da kyau um mutanen wannan yanki mu riƙa su riƙa shuka waɗannan itatuwa sosai um a wannan lokaci bama a lokacin kaɗai ba, a ko wane lokaci ya dace a ce ana shuka waɗannan um wannan ita itaciya sosan gaske.

um Dabarun noman ranin da za'a iya amfani dasu a fosassun waɗan jahohi shi ne akwai um dabaru wajan yin wannan noman rani daga cikin dabarun akwai shi ne akwai samad da ruwa a wannan gurin da za ai wannan noma samar da ruwa a gurin da za ai wannan noma um a sa miyo a samu um a samu a samu ya kasance koda yaushe akwai ruwa a wannan guri da za'a riƙa zuba ma shukan um toh daga cikin dabarun samar da wannan ruwa shi ne um a samu um a haƙa kaman borhole a wannan guri um a tada tanki a riƙa tara wannan ruwa a cikin wannan guri um ana bama wannan shuka ya kasance in an tashi haƙa borhole ɗin a tabbatar an sami ruwa sosai a gurin wanda za'a riƙa tara shi sosai ana sa ma ana bama wannan shuka haka nan ko a haƙa rijiya in an haƙa rijiya ko a haƙa rijiya, in an haƙa rijiya a samu ya kasance an haƙa ta da zurfi wanda za'a an sami ruwa sosai a gurin um a sami ruwa sosai a gurin da za'a riƙa amfani dashi wajan baiwa wajan baiwa wannan wannan shuka wajan bai ma wannan shuka yana da kyau toh daga cikin dabarun da ya kamata a samu a yi kenan wajan noman rani a waɗannan fosassun jahohi samad da ruwa wadataccen ruwa a wannan a wannan guri um samad wadataccen ruwa a wannan a wannan guri ruwa na borhole ne ko na rijiya ne inma kuma duk ba'a samu an haƙa rijiya ko an haƙa borehole ba sai a samu wani reservoir da za'a riƙa ɗebo ruwan ko daga rafi ko daga wani guri ana zuwa ana tara shi a cikin wannan guri

Ah abarban da aka fi noma a najeriya shi ne wanda noman shi ne abarba ne wanda zaka ga zaka sa me shi jikin shi green jikin shi zaka ganshi wani ye green wani ye yellow, yellow in ya nuna sosai zaka gan shi yayi yellow, yellow wanda in an ɓare um in an ɓare shi zaka ga cikin shi yellow toh shi ne abarban da aka fi noma shi a cikin najeriya wanda um ko ina ka shiga ciki gurin masu sai da abarba shi zaka ga ana amfani dashi zaka tadda shi mai ɗan girma ne zaka ganshi yana da ɗan tsaho a zagaye kuma ana ko ina kaje a gurin masu saida abarba a cikin sassan najeriya shi zaka zaka ganshi ana saida shi ana ɓare shi ne ana ɓare shi ana ɓare ɓawon bayan ne sannan a sha a yayyanka shi a sha sannan kuma ana ana niƙa shi a injin da ake sarrafa abubuwan sha na zamani za'a niƙa shi sai a tace ruwan aah har a sashi a firig yanda ye sanyi a sha kuma irin shi ne ya dace da ta shuka ta shuka shi a cikin gida gaskiya yana da kyau mutane su ri yana da kyau a riƙa mu riƙa shuka abarba sosai sabidda abune wanda ana amfani dashi sosai kuma abune wanda gaskiya mutane ba'a iya shuka shi haka a gida kuma gaskiya yana da kyau a ce ana um ana shuka shi sabidda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake sha sosai ake amfani amfani dashi sosai toh ko ina a sassan najeriya kuma in kaje irin wannan abarba shi ne zaka gani a gun masu siyarwa ne da inda ake noman shi.